Namoni liboso na nga moto azotambola alati elamba ya tomati pe alati na se na ye elamba pe ya mwitu mapapa ya pembe bandako eza pe zingazinga na ye eza na balabana.

Na moni lisusu bato mibale balati bilamba oyo ezali na langi ya pembe pe na moni bazali kobunda.

Liboso nanga oyo namoni molangi ya masanga pe namoni liboso na yango kuna etalelo ezali pe na langi ya bozinga mesa yango pe eza na mwana eloko ya kitoko makasi